nek bu am korget bu xonxu am maraji domi daal am boli lamp bu green andak soleer paranteer bu weex

Xaleh ecole bu sol terreh bu xonxu am yerre bu wekh si birr amm takekay si doxu bi sol sipu bu domi tall.

Birek yun teklan teh birek yu khonkho amm bu wheh nyu borku yehmor.

Moto bu nye ligaye bu andak nëtt tank, tanki yu ñuul. Moto bi mungi bulo, ameh gënnèkaay sahar ci kaw.

Jekerr ak jabarr sol lu nuroo jekerr gi halftan bu blue jabarr gi robu bu blue ak i gereh fass jekerr gi tak teyeh portabul sey loho bi.

Jankh bu tawa sol robu bu xonxu, ak gerefass, sol daal yu weex, dend ak togu bu weex, mu nekk si ganaw floor.

Jangalekat dara ak ay talibem ñu ngi bindi talibem yi ñu ngi xool, am ñu sol lu xonxu ak lu wèèx. Jigeen ñi sol kala yu ñuul.

Kibar bi mungi wanè wa dakk bi nungi bind ci gour yi purr nu gënè mag nu gay dënch ci sèll bi.

Carton n'en bu am fanewero nen 'nungi tegi si karton bi karton mungi domitahal nen bi mungi chochola.

Mam yi waar nen lenni waanal nunyuy jappale yayi si naampale dom, nyu koy waane NaNA.

Moto kaar la bu weeh, andak tanki yu ñuul yëp ay bagaas ci kaw numbalèko, am yègèkaay ci ganaaw.

Dekke bi nyun si wetu tefes bi, di tuddu ay mange, jigeen juroom leenj, am ku sol kaala bu bula, nyi sagg tiye mange yi sen loxo yi.

Pééri dalla am lu netteh am redd yu ñuul am tegeh kay bu ñuul.

Garap ngii fac nopuh ak bët, ñaari paket yu tegeh ci kaw lu wèèx .

Booli daheen bu toye, andak limon, kanè bu nètè, kanè bu honku.

Gambia ñaar fukka, ñaar fukka ñenti araf bu xonxu, araf bu bula, araf bu green, araf bu ñuul ànda ak ay xop ci kaw.

Lal be se birr neek bi andak darab bu weex am lu nuul am redou yu week ak redou bu nuul tongue kaye bu sukola andak karou yu weex.

Takgatt yaram, haley bu jigeen bu sol daal bu weeh am tagkèkaay yu ñuul, sol mbub mu weeh, tubeye bu bulo, takk boppu bi.

Defekay ndokh bu tangu mungi melex am nyari ngabu bena ngabubi mungi melax bena ngabubi dafa nyul am tampeh si ron.

Tefes si geej bi, am nyaari garabi tiir, ba nyatte, ba nyeete, am toogekaay yu weex, fu ninyi di tadde, am palansor.

Dalle charah bu nuul perr am aye per yu neteh per bu sukola perr bu bulo tegu se kaw karou.

Ndomi khel forki ndom tegu si lohow bu andak juromi baram.

Haley bu jigeen bu rafet, sol robbu bu honku am ay tup-tup bu nètè ak tup-tup yi green.

Picci bi naw ci kaw jaawo ji upii laafam yi, laaf yi am na dunku yu xonxu, am dunku yu ñuul, doxxa ngi am lu bula.

Bopi Janha bi nyungko leeta leeti yu guduu teh dugalanteh sey kaw bopu bi amna nyu neka sey bori jeebi neka ni jurombini leeti.

Andu churaay bu bulo, am kudu ci biir. Ci biir andu bi mungi am doom, tègu ci kaw taabl.

Nyahti poti mainez bena bu gudu nyari ndow, cass bu andak lu sehda lu nyui nan.

Jàngha bi sol robbu bu sokola, am benn loho, sol mess yi honku ci boppu bi, ameh calpeh bu doomital.

Moto bu guddu nekka ci kaw, yëp ay sagu yu bari ba takk ko ci kaw. Moto bu bulo la ameh ay tank yu bari, tank yu ñuul.

Haley sunnu lol, haley góor rak ki jigéen. Ameh senn bool di nyann lekk, mboyo ba bugadè, sol ay yiré yu haar.

Pengu yu beri am yu bula, yu girin. Am bu mag, am bu ndaw, am yo xamne nyugi am dugalekay yu weex si biir.

Gambia tagatt yaram mbotaay, senn mandarga bi dafa am ngiit ak ball. Ngiit bu ñuul, baal bu weeh, am am lu ñuul.

Bi taxx bu njol la am ay lampa, motto mung ci bitih taxaw bu ñuul, am ay palanterr dem ba ci juromi palanterr.

Keer bu am marage bu wekh Kerr gi nyingko penturr penturr bu bula ak neteh ameh ayy palanterr yu wekh.

Book la, lu nye calkinè, lu nye bindè ak lu nye keppè. Lu nye mungi honku.

Lal bu andak ñenti ngegenaay. Ngegenaay am na lu weeh, lu ñuul. Boppi lal bi dafa weeh, bori tanki lal bi dafa ñuul.

Mbotaay sa ni karta bunu oyeah UDP, sol ay mbuba yu nètè nekk ci mbotaay di wah mbirr sani karta.

Kawar bu guddu nu lettu ko, lettu bu rafet. Ci kaw boppu haley bu jigeen bi mungi sol mbumu nètè.

Jigéen bu sol robbu bu bulo, am kala bi bulo, jègè naari deffèkaay fulor yu weeh.